Mukino ekifananhi ndhibonha mu omusaadha alivuga akagaali nga asibyeku ensugha munana, nga ensugha musanvu kudhino nnene ate akasugha ako munana katonho.

Mu kinho ekifanhanhi, ndhi bonagho endhovu mukaaga nga dhili mu maadhi. Nga eibiri ku dhino endhovu nto ate einha nkulu. Ere einhuma ghadho nalengera yo obuyange nga buli ku biti, nalengera yo nh'emiti emilungi emingi, egiri ere ewala.

Mu ekifanhanhi kino ndhibonamu ekisolo ekyebiviriviri, era nga kyaibala lya kisitaka nga kikutaime kiboneka oti kirirya eisubi era nga kiri mu nsiko.

Ekifanhanhi kino ndhibonawo omuntu atyaime atabonhekela inho mu kafanhanhi kino, nga ayambaile akadhoozi akairugavu, nh'obugaito obuliku obweru nh'obwirugavu. Nga agemye eilobo eizungu, nga eliyo byali loba mu maadhi.

Mukifanhanhi kino ndiboona wo bakazi babiri na kaana nga bali emberi we bibandha byaibwe ebiriku bye balitunda nga omukazi ali ku mukono omugoodha ogwe kifananhi kino ayambaire aka bulawuzi ka kasaayi nga yesibyeku naka lesu. Ate omukazi oghundi ali seeka nga atiame ghansi ku kaveera nga ayambaire birugavu na kaana nga kambaire akabulawuzi ka kasaayi akalimu obu laini. Ebibandha bino biriku enana, kabeji ne bikamulali ebizungu

Mu kifanhanhi kino ndhibonamu obutambalo, bunho bwetwenazaku erya bandana, obuli mu babala ag'endhaghulo era nga bulimu no bumulimuli obweru. Nga kuliku bululu omudulufu, kasaayi, akairugavu, kisitaka, akeeru, ni kakyungwa omugemu n'omudhulufu. Era nga ku butambalo kuno, obuli ghagati, kuliku rababandi dhebasasanizaku.

Mu kino ekifananhi ndhi bonagho ensozisozi na mayumba agali ghansi mu biiko bye nsozi, ku mukono omusaadha nhabonayo enhimilo entegeke entemeteme ate mu maiso ghagati mu nsozi nhabonagho amaadhi

Mu kino ekifanhanhi ndhi bonamu eilike elirugavu nga inhenhe. Nga liriku ekipaapi ekyeru oba ekinsense eky'omusana ku mugongo. Nga liri vundha ensiko.

Mu kifanhanhi kinho ndi bonhamu etwiiga isatu nga eibili dhemeleile ghansi agh'omuti nga ate eyindhi ey'oku mukono omugoodha eyemeleile okumpi nh'ekitaba ky'amaadhi nga elinze mule. Nabonhamu nh'emiti egyeswileswile ku ginhagyo nh'obusubi obubisi nh'obukalu

Mukifananhi kino ndhibona ku elyato elili seyeya kumaadhi nga elyato linho liliku abantu basatu nga era lisibibwaku ekikogeye ekigema embuyaga.

Mu kafananhi kano waliwo obwana bwebungulwire nga buli kunaaba mungalo. Nga nh'omwami ali bafukilira amaadhi agemye olupaipu era nga ayambaile akasaati ka bululu nh'empale ndhirugavu. Obwana buno bubonekera oti buli ku isomero kuba busati kubwo bwambaile aka yunifoomu kalimu obukoloboze bumyufu nh'ekitogi ekimyufu.

mukino ekifanhnanhi ndhibonagho enimiro gye basokezamu ebisimbe nga bakaali bita mu nimiro enene omuzungu gyayeta nasare bedi nga ntegeke bulungi ino, nga ghanberi ghaayo eriyo emiti emikulu n'enhumba. nga ni ghaigulu nnengera ebireri bulungi ebya bululu ne ebyerubyeru.

Mukinho ekifananhi ndhibonha gho ekighuka nga kili buuluka kiliva ku obukoola bye kimuli. Ekighuka kinho kibonheka bulungi inho era nga kilimu langi edhe ndhaghulo nga eya kyenvu nhe ndhirugavu.

Mu kifanhanhi kino ndhi bonamu ente inna, edha kisitaka nga dhilina amayiga maghanvu. Ng'ente dhino edhindhi dhikotaime dhili lya eisubi ate nga edhindhi dhemeleire. Wabula ente eyindhi ku dhino erimu ebibalabala ebyeru nhi kisitaka.

mu kifanhanhi kinho ndhinhamu obuyumba bubiri obwaisubi, nga akandhi tikabonhekera bulungi mu kifanhanhi, nga era mu maiso g'obuyumba bunho ghaligho compound esayibwa obulungi, einhuma gh'obuyumba bunho eriyo obugogo, n'emiti.

Ekifanhanhi kino, ndhibonamu amaato amanene agh'endhaghulo, nga gatereibwaku ebintu eby'endaghulo nga gali seyeeya ku maadhi. Nga elyato lino elindhi kugo liliku ebigambo ebisoma nti Impala Cape Town.

Mukano akafanhanyi ndi bonagho abaantu abali kukina amakina gaibwe ag'ekinansi nga ghaligho abakyala banha, omwaana ghagati mbeni abaami babiri nga alibakubira engoma mukyala. Gatekwa okuba manyankole oba entogoro.

Mu kifananhi kino ndhibonawo goonya elambaile okumpi nh'amaadhi nga egalingilire era nga eyasaime. Nhabonagho nh'ebiswabiswa einhuma ere ewa goonya, nhi kumbali ghano ku mukono omusaadha ogw'ekifanhnhi kino.

Mu kifanhanhi kino ndhi bonamu ebiyughiliro eby'amaadhi nga ela ku maadhi kuno kuliku n'emiti, nga ebiyughiliro bino bili oti bili togota nga ela amaadhi gano gali tambula.

Mu kinho ekifanhanhi ndhi bona envuvu eyedimiiza mu maadhi nga ghaigulu ebonhekaku mutwe gwonka nh'omugongo ela nga ghaligho nh'ekinhoni ekilugavu eky'olukoto olughanvu ekyemeleile ku mugongo ogw'envuvu enho.

Mu kifanhanhi kinho ndhibonhagho endhuki edhebunguliire ku mukono omugoodha ni ku mukono omusaadha ogw'ekifanhanhi kinho ayenga dho edhili ghagati, dhili oti dhisimbye bwa lunhilili.

Mukifananhi kinho ndhi bonhagho ekidhyeri ekitontonho nho bwato obutonho, ekidhyeri kinho kya sigibwaku lamgi endheru nhi kala eya saayi engemu gemu, nhi kumbali ere ghe meri ku bukalu ndhibonhayo emiti nha mayumba.

Mu kifananhi kinho ndhi bonhaku amasaati aga mabala agendhaghulo nga gali ku haanga era nga gasonsekeibwa mu budhegere nha bonha gho nhe enkofira dhe bataire ku misumali, obulesu bwe baghumbyeku baata ku buti nho bwo obundhi babuta mu madhala, ghaigulu ku madhala enho nha lengerayo obwiito bubiri ate ghaigulu nhi kumbali nha bonhayo ebighumbe ebya maapu ya Uganda.

Mukinho ekifananhi ndhibonhamu abantu abendhaghulo abakazi nha basaadha nga bandhi batyaime abandhi bemereire ate ababiri kuboo nga bali tambula bagemye ebintu mungalo byentaidhi oba bya kuszanhisa oba bya kutundha . Ate kumbali ere eboneka nti lugudho oba pakingi ghabayo amamotoka nhe buzimbe ebighamvi einho.

Kanho akafanhanyi ndibonagho fakedo da kiragala ibiri n'enhanha itanhu nga nhenvu bulungi

Mu kinho ekifanhanhi ndhi bonagho eidhuka nga lilimu ebintu eby'endaghulo, nga eby'emikono n'ebibumbe nh'engoye, nga eby'emikono ndhi bonagho obwibo obutontono, obugali obutono, ne nsaasi, nabonagho n'omulele. Ate mu bighumbe na bonagho ebibya nh'amagama nh'einuma ele nabonhayo engoye omuzungu dheyanazaaku tie and dye.

Mukino ekifananhi ndhibonha gho obuyumba bisatu obwesubi obuyoyote obulungi nga obubiri bubonyekera bulungi mukifananhi ate akokusatu ti kabonhekera inho mu kifananhi. Mumaiso go buyumba bunho ghaligho ekisansa ekito nho luya olweisubi obusaghe obulungi ate einhuma gho buyumba bunho yabayo obuti nhe bigogo.

Mu kinho ekifananhi ndhi bonha gho abasaadha babiri nga bali ku lyato nga bali kuba enkasi yaibwe, omusaadha ogho ku mukonho omugodha ayambaire gyiini erimu obukosi bwa kipapali nha kavesiti akeirugavu, ghaile nga omutwe gwe tigubonheka enkasi ye ali gikubira ku mukonho omugodha ate omusaadha oghundhi ye atyaime nga enkasi ali gikubira ku mukonho omusaadha.

Mukinho ekifananhi ndhi bonhagho amaduuka abiri nga eidhuka elyo ku mukonho omugodha libonheka oti litundha bya masanhalaze kuba ndhi kubonagho banana pinizi edhiri kweghuba mwidhuka nhe kibokisi kuliya nga kilimu ekisitenseni kebozi. Kwidhuka kinho ghaligho abasaadha babiri, ogha kasati ka bulu atyaime ku ka situulu ate ogha kasati akeru ayemereire nga ali ku nhiga nhiga eisimu. Eidhuka elyo ku mukonho omusaadha libonheka oti litundha bya kulya kuba ndhi bonhamu amata aga nido nhe bichupa bya maadhi kuluya bisatu nga ghaligho nha katebe akeru akapulasitika.

Mu kifananhi kinho ndhibonha gho enhimiro ya dhuma omutomuto nga nhenhe inho era mu maiso ge nhimiro enho waliyo emiti ate nhi ghaigulu nha bonha nga eigulu lye tekwire bulungi nga kuliku nhe birerireri ebyeru ebyeru.

Mukifananhi muno ndhibonamu abazanhi bo mu pira ogwa ragibe basatu nga bali lumuka, ababiri ku bo bali mu maiso ate munhaibwe ali bavaku einhuma nga alibalumukirira. Abazanhi bano babiri ku bo beirugavu ate munhaibwe oghundhi nga muzungu, kumbali ere eye kisaghe nabonhayo abaghagizi nga batyaime bali lingilira ekigya mu maiso.